Etulakita esaawa, nga eno etulakita eri mu langi emmyufu nga emikedhe gyayo mirugavu gyabamu enhanga emmyufu. Era nga eri kusaawa wano mu kisaawe nga embali ere eriyo emiti emingi, gya kiragala.

Obuyumba obweitaka, akayumba Kano akandi bakaserekesa isubi kale akandi bakaserekesa mabaati era emiti gyetoloyire obuyumba buno

Amaato amangi, amaato gano nga gali ku nnhandha. Amaato gano gakozesebwa mu kulya obulamu okutambuza abantu nh'okuvuba. Embeli ele eliyo ekibuga ekilimu amayumba aga kalina amangi.

Enhumba, enhumba eno nga eriku kalinha ghangulu era nga eriku amadhinisa amaghanvu, bajiserekesa amabaati gakiragala era nga yetoloirwa emiti emingi.

Omwana, omwana onho nga gha bughala ela nga ayambaile sikati nha katishati omwanha onho yetwise ekifuko kumutwe nga kumbali kuwe kuliku omufuko omunhenhe.

Endhovu, endhovu eno nga nnhenhe inho ela endhovu eno kisolo kya mu nsiko. Endhovu eno eyemeleire nga efunhyeku omunhwa gwayo. Endhovu eno elinha obuyiga obutono.